Kino kibuga kitegekeddwa bulungi ebizimbe biyonjo ebya kalina n'ebitali bya kalina n'enguudo zaakyo nnungi kirimu emiti egirabika obulungi.

Bino bidomola biri bisatu biri mu langi ya kyenvu biyimiriziddwa awali obuddo bupaasikalamu obutoototo.

Ono omukyala ayina ebibya by'akoleramu omuzigo. Ekibya ky'ayina mu ngalo kineneko era kiri mu langi ya kitaka okusinga obulala obumuli emabega obutonotono.

Endya engalo eza wansi zikutte omuwemba engalo endala enzirugavu waggulu zibiseeko engalo ez'omuwemba.

Zino nsolo nsolo nnene n'eyina amayembe ageeweseemu ziri mmazzi zinywa ezimu ku zzo ziriko obunyonyi obuzigudde ku migongo gyazo.

Kino kimuli ekiriko langi ennungi. Tekinnayanya, kuliko enjuki enoonyaako omubisi.

Eno mmotoka ya poliisi eyimiridde, abamu batudde waggulu abalala bayimiridde. Ono agiri emabega ali mu kyambalo ky'amagye ayina emmundu.

Gano maka makadde gaaserekebwa n'amabaati eddirisa lya bbululu mmulyango mu kakkateni akatangaala.

Ono mwami aweese ensuwa, ensuwa ziwerako naye azisibyeko bulungi akuvuga azitwala gye zigenda. Waliwo n'oluguudo olw'ettaka wabbali waliyo obusubi n'emiti.

Eno nnyanja; waliwo omwami muzungu, ali mu mpale nnyimpi ayimiridde emabbali g'ennyanja ku biyinjayinja era akutte akati mu ngalo ze ayimirizza wansi.

Guno mugga nnina amazzi amayonjo mmabbali g'omugga kibira ekirimu emiti emikulu obulungi.

Eno nnyanja mulimu abantu babiri abatambula omusajja n'omulenzi omuto, bava kuwuga buli omu akutte ekintu kye ky'ava okkoleramu.

Bino binyonyi. Birabika bulungi, biri mu buddo obutoototo. Eri waliwo omuti omukulu ate era n'akakomera.

Lino zzike liri mu mikoola mu bikoola by'emiti litadde akamu ku bukoola mu kamwa kaalyo omukono ogumu gwekutte waggulu ku ttabi ly'omuti.

Wano waliwo ekizimbe, waliwo n'amaato ku lukalu. Waggulu eri waliwo olusozi olulabika obulungi oluliko omuddo, n'awamu nga tewali muddo bulungi.

Ono mukyala aweese omwana, omwana yeebase. Maama asibye ekitambaala, eky'ebimuli ku mutwe. Alina n'obukomo ku mukono gwe. Bbulawuzi ye ya bimuli mulimu ppa... Kakobe.

Kino kiraalo kya nte, mulimu abasajja basatu, ababiri bambadde essaati njeru, owookusatu ayambadde essaati mmyufu.

Bano bava kuwuga ennyanja w'eth eteese bulungi omwana ne taata we bakomyewo nga bakutte ekyennyaja ekiri mu langi eya kyenvu.

Lino ddundiro lya bisolo ndaba ekimu ku bisolo eby'omu nsiko n'omuddo mukalu.

Ono omwami aweese omukyala ku ggaali maanyigakifuba omukyala atuddeko kikyala bamuvuga eri ku luuyi olulala waliyo amaduuka agatunda ebintu.

Wano waliwo emiti, emiti girinamu langi eya kitaka n'eya kyenvu kyenvu ekiraga nti enjuba evaayo budde bwa kumakya.

Mu bantu basatu batambula ku kkubo ery'ettaka abakyala ababiri bazungu omwami ye muddugavu mabbali y'ekkubo waliyo ensiko n'emiti emivanvu.

Zino mbuzi ziri ku ttaka. Zirabika bulungi, zirina amabala amalungi, nzirugavu eziriko langi eya kitaka n'enjeru; emabega eri waliwo ekibira.

Kano kanyonyi kalabika bulungi kayina omumwa omusongovu okuliko langi ez'enjawulo kulabikako emmyufu eya bbululu n'eno ku biwawaatiro byako kaliko langi eya bbululu.

Lino ssinzizo. Liwanvu mu mbiriizi ne mu mbiriizi wakati waliwo omusaalaba. Kifo kya kusinzizaamu, waliwo n'ekisansa eno ku mabbali.

Ono mukubi wa bikonde ayambadde emi ebimuyambako obutawulira bulumi ku mikono akuba emipiira okwegezaamu.

Kino kizimbe ekiwanvu ennyo ekiri mu Kampala, kiyitibwa Mapeera. Kiyina langi eya bbululu n'enjeru. Kirabika bulungi era kiweesa ekibuga kyaffe, Kampala ekitiibwa.

Kino kibira mu kibira mulimu akakubo akatono abantu mwe bayitira ekibira kirabika bulungi emi ebikoola gwa ebikoola bya kiragala malimu ensozisozi.

Zino nvubu la nnyingi ziri mu mazzi zizannya ludda eri waliwo ensiko eri mu kka mu langi eya kiragala.

Wano waliwo akakubo akatono akagenda mu maka ebbali w'akakubo waliyo olusuku lw'ebitooke n'emiti emiwanvu.

Bino bifaananyi ebiraga ebyobuwangwa, kuliko abakyala basatu, kuliko endongo n'ebivuga ebirala.

Buno buuma obuyonde obulungi, buliko obulobo, amalobo agasobola okukola ebintu ebirala.

Gano menvu ebiwagu by'amenvu biteekeddwa mu bubbo mu bubbo mm we gamu gali mu busero waliwo n'agatannaba kusalibwa mu biwagu.

Abakyala bano basiraamu kubanga beebikiridde ku mitwe. Ono ali wano ayina gw'anyumya naye, yeebikkiridde olugoye olwa kitaka. Alabika ng'ayina by'atunda ku mabbali wano.

Eno ngabi; eyina amayembe amawanvu, langi yaayo ya kitaka mu bulago, amatu n'eno wansi, mu lubuto weeru. Eyimiridde eyina ky'etunuulira nga weeyimiridde waliwo omuddo omutoototo.

Ono musalamala. Asaze emiti era agenda gguggyamu embaawo; wano ayinawo n'akuuma akasala embaawo.

Eno mmotoka ya takisi eri mu langi enjeru n'ekikuubo ekya bbululu eyina emigugu gye yeetisse ku katanda kaayo waggulu. Ebbali waayo waliyo emiti egy'ebisansa n'emiti emirala era waliwo ne ne ppikippiki n'omusajja atudde, ppikippiki eno oluguudo lwa ttaka.

Bano baana bava kukima mazzi. Bonna beetisse ebidomola bya kyenvu, waliwo omuto ayeetisse akadomola akatono, ababiri bayimiridde emabbali w'ekkubo babatunuulidde.

Kano katale waliwo emidaala egy'ebibala waliwo abantu basatu omwana n'abakyala babiri abatunda emidaala kuliko nnyaanya emboga n'ebintu ebirala ebisibiddwa mu kaveera.

Eno njuki, eri mu mu miguwa egyeranzeranze oba oyinza okayita akatimba enjuki w'eyimiridde.

Ono muntu ataggulula butimba. Ennyanja eriko amayengo, era amazzi galabika nga gali mu mu langi ya bbululu n'enjeru, obudde bwa misana.

Eno nnyanja, mu mabbali eno waliyo olusozi oluliko ebiyinjayinja. Obudde bulabika nga bwa kiro okusinziira ku langi eri ku mazzi.

Eno mpeke za mmwanyi oba omulamwa oguvudde mu mmwanyi nga bagiggyeeko ebikuta eri mu kibbo ekirina omugo ogwa bbululu.

Ono omwami avuga akagaali ka maanyigakifuba era aweeseeko n'omukyala ayina ensawo eya kiragala tha ku maduuka agalimu ebintu ebitundibwa.

Zino nseenene zimaze okuggyibako obuwaawaatiro n'amagulu gaabyo era zirabika nga zimaze okusiikibwa.